Nindeeba enjojo ziri omu irindiro ryazo kandi obu ziri omu irindiro ryazo harimu emiti y'obugando buri omurangi y'ebinyatsi.

Nindeeba omuhakuzi w'enjoki ajwire ebyokuhakuuza beby'omurangi nyamutaare enyima ye hariyo ebintu nabyo byamutare

Omu kishishani eki nindeebamu omukazi ariyo nahaata rukaka nagihaatira aha kabaaho, aine omusyo gwine ekirindi kirikutukura

Nindeeba engaro z'omuntu zirimu entutu omungaro, ezimwe zihiire munonga ezindi entutu tizihiire munonga. Engaro z'omwaana nimpango munonga.

Nindeeba enyanja erimu amaato amaato maingi ahaiguru y'enyanja hariho ebinyonyi nibyetooroora, ebinyonyi ebyo n'ebinyonyi ebinyonyi bingi bingi kandi enyanja ni mpango waaba noogirebesa amaisho terikuhwayo.

Nindeeba emotoka ziri omu muhanda gurikureetwa enyima aha rubaju hariho kaanyina

Nindeeba juyisi eri omu giraasi Kandi omumaisho ga juyisi harimu ebibara ebindi nka apo, enanansi emicungwa n'ebindi.